Kuke kwaba lomkhuhlane ade uhluphile emhlabeni wonke jikelele oweCOVID 19.Wonke umuntu owesilisa lowesifazana labancane adekumele behlatshwe amajekiseni ukuze bezivikele kulowo mkhuhlane .

Ukusebenzela endaweni elezigulane ezile mikhuhlane ethelelwanayo kunzima kakhulu ngoba lawe ungacina usugula leso sifo.

Kuleminye imikhuhlane engayenziyo okokuthi nxa igulwa ngumuntu ungambamba kumbe ubeseduzane laye uyahle akuthelele. Imikhuhlane leyo iyingozi kakhulu kuskhathi esinengi labodokotela bayagqoka ukuze bezivikele.

Bengathatha igazi lomuntu ababona engani ulomkhuhlane oyingozi kakhulu bayagqoka impahla zabo ezokubavikela ukubana babanjwe ngulowo mkhuhlane bayayenza isiqiniseko sokuthi umkhuhlane lowo ungathinti izikhumba zaba

Balutshwane abantwana abangayesabiyo ijekiseni. Abanengi bayakhala bayeqe beze bebanjwe ngabazali babo ukuze behlatshwe.

Umongikazi lowo usegqokile ukuthi ayezivikele kakhulu ukuze engangenwa yimikhuhlane yezigulane ezikulesi isibhedlela akuso.

Abantwana abancane kusukusela ekuzalweni bayahlatshwa amanjekiseni atshiyetshiyeneyo beze bekwanise iminyaka emihlanu.

Abezempilakahle bayazama ukuthi abantwana bajabule. Ngakho ke bayabaqakezela izandla, bajabulile bonke labo abantwana bakhona, bajabulile njalo

Emihlanganweni yabantu abatsha abayabe bebuthene kuyabe kujatshuliwe bephakamisela amaphepha phezulu bethabile. Kuyabe kukhulunywa kuhlanganiswa amakhanda ngezinto eziyabe ziyenzakala emsebenzini wabo.

Endulo abantu besifazana babesithi nxa bengena esikhathini besebenzise amalenjana angatheni kodwa khathesi ngesimanjemanje sekusetshenziswa ama pads.

Abezibhedlela abathontisela abantwana bayabhoda ezikolo lemizi bengena indawo ezinengi abantwana ukuze bonke bethole lolo usizo.

Isintu sethu esindebeleni asivumi ukuthi umufi abeke engagoqelwanga kumele agoqelwe ebesesiyabekwa .

Ukugeza izandla ngamanzi aphuma empompini kungcono kakhulu kulokugeza ngamanzi aseditshini amileyo. Lawa agelezayo amajemusi ayabe ehamba, kodwa lawo ayabe emile ayabe elokha ebuyela ezandleni.

Kulohlelo okuthiwa yi UNISEF. Uhlelo lolu bayabe benika izikolo ukdla ukwenzela ukuthi abantwana bephekelwe bethole okhokudla eskolo, njalo bayancedisa ngezimuli eziswelayo.

Amanzi yimpilo, akuphileki nxa kungela manzi. Abantu baze bahambe imango emide besiyadinga amanzi okuthi basebenzise emakhaya. Indawo ezinengi emakhaya amanzi ayahlupha.

Amanzi ayahlupha kakhulu ezigabeni zakithi. Abantu bacine besiyakukha amanzi ezindaweni zakhatshana njalo bayabe bewakhela ezigubhini. Ezinye izikhathi izigubhu lezi ziyabe zingcolile begcina begula umkhuhlane wesisu.

Kulohlelo lomkhankaso we yunisefu bayabe behamba ezikolo bebanika impuphu labo beans ukuthi abantwana bedle esikolo bengafundi belambile bakhona abanye abayabe besuka ezindaweni ezikhatshana

Emakhaya amanzi ayahlupha kakhulu. Abantu sebaze bagebha imigodi lezibholane. Abanye sebeze besiyawakha lezinditshi zokugezela izandla.

Ezibhedlela zemakhaya odokotela balutshwane njalo lazo izibhedlela zakhona zilutshwane abantu bayaphuza ukuthola usizo. Abanye bayabe besuka ezindaweni ezikhatshana ukuze bethole ukwelatshwa.

Abafana abancane bayathanda ukuya kukha amanzi. Ngoba bayabe befuna ukuyadlalela kuleyo ndawo okukhiwa khona amanzi. Amanzi lawo bengawakha bayahamba umango omude ukuze beyefika emakhaya.

Amanzi asehlupha emadolobheni njengase khaya asekhiwa endaweni ezikhatshana kuhamba labantwana abancane bathole sebethwele okuyizigujana besiyadinga amanzi.

Ezikolo bayabiza abempilakahle ukuthi bezochasisela Abantwana ngemikhuhlane eyabe ivamile ngaleso sikhathi njalo lokubaxwayisa ukuthi bengazivikela njani.

Ukugeza izandla ngamanzi aphuma empompini echithekela phansi kuhlanzekile kakhulu kulokugeza ngamanzi amileyo ndawonye njengamanzi ayabeesenditshini.

Umntwana engakwanisa iminyaka emihlanu uyahlatshwa ijekiseni, ijekiseni leyi awuzikhetheli ukuthi uyafuna ukuthi umntwana ahlatshwe loba qha wonke umntwana kumele ahlatshwe.

Ukuze umuntu ahlolwe iBP basebenzisa imitshina, imitshina leyi iyabe izakutsho ukubana ibp yakhe iqanse okungakanani.

Babuthene abantu abadala batshayana ngamakhanda kuhlafunwa udaba lwezempilakahle, behlangene abesimame labesifazane kuxoxiswana.

Umntwana ukuze akhule kuhle engela nkinga kumele ehambe njalo nje kwabezempilakahle bemhlolisise bemkhangele ukubana ukukhula kwakhe kuhamba njani.

Ebantwaneni akuvamanga ukuthi benathiswe amaphilisi nxa begula bayabahlaba amajekiseni umuthi wakhona uzabe uzasebenza masinyane.

Abakukhulumi abahlala duze lamanzi impahla zabo zihlala zihlambulukile ngazo zonke izikhathi ngoba bayawatsha amanzi ayabe eseduzane.

Amanzi ayahlupha endaweni ezinengi. Ngakho intombazana le, yikho isiyakukha endaweni ethile, ihambe lezigubhu zayo ezintathu.

imithi eminengi yesikhiwa kumele ihlale endaweni eqandayo ukuze ingawonakali ngoba eminye yakhona iyaphangisa ukuhloba

Abezempilakahle abasebenza ezibhedlela, bayabhoda ezikolo befundisa abantwana ukubana bangaziphatha njani ukuze bengaguli, bebachasisele kabanzi ngemikhuhlane edumileyo.

Endaweni le kulamanzi amileyo njalo kulocingo lokuthi abantu badlule phezulu lapho bekhangela ngaphansi kwamanzi.

Abantu babuthene, kulabezempilakahle abakhangela abantwana, ngakho banathisa abantwana imithi ngokufaneleyo njalo bebanathisa ngeminyaka yabo ukuze bengabaniki imithi engahambisani leminyaka yabo.

Like kwaba lomkhuhlane emhlabeni wonke jikelele owe COVID 19 abantu ezibhendlela, ezikolo, emsebenzini loba emadolobheni bebehlala begqoke ama mask ukuze bezivikele kulowu mkhuhlane.

Abemikhankaso yezempilakahle abakhangele kakhulu ngokwezengqondo bayabe bebhoda behamba bekhuluma labantu ngezinkinga zabo bezama ukubabonisa ngokwempilo.

Abantu abadala nxa belokhe bekhula bayakhumuka amazinyo kubenzima ukuthi ukuthi badle inyama njalo abanye ingqondo bayabe bengani sezilahlekile sebecabanga njengabantwana abancane.

Abantu abangobaba isikhathi esinengi, bangahlukuluzeka kabakhulumi. Bayagcina inzondo, befele ngaphakathi. Kucine sokubenza engani bataphambana ungqondo. Kucine sekumele beyebona abezempilakahle.

Empilweni kuyenzakala izinto ezinengi kakhulu okokuthi umuntu uyambona esekhathazekile emoyeni lasengqondweni sokumele aze ahambe emtholampilo abayibo abakhangelisisa ikakhulu ngengqondo.

Lapha abaphathi bazempilakahle , abancedisa abantu ezintweni ezitshiyatshiyeneyo. Bamile ngobunengi babo. Kuhlangene, abesifazana labesilisa.

Lapho okubelethelwa khona kuhlezi izikhathi zonke kulabo mongikazi lamadokotela belinde abantu abayabe belezisu ezibuhlungu ukuthi bebabelethise njalo bayabe behlezi lapho ukwenzela ukuthi nxa sokukhona osokuphuthuma.

Izibhedlela lamakilinika kumele kuyakhiwe kube kunengi kakhuku ezigabeni, ukwenzela ukuthi yonke indawo lapho okuhlala khona abantu sibekhona duzane labantu.

Isibhedlela kumele ukuthi kubeyindawo ehlanzekileyo kakhulu ngoba amajemuzi ayabe egcwele kuhamba abantu abanengi abatshiyeneyo.

Ezibhedlela abantu abayelapha abantu akukhethelekile ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Bonke abantwana bayabe beselatshwa yibo labo abayabe bekhona ngalesosikhathi emsebenzini.

Amadokotela amanengi asesuka ezibhedlela ezinkulu ayevula amakilinika azo kodwa bayabe belokhu besebenza esibhedlela njalo nganxanye besenza emakilinika abo.

Esibhedlela lapho okulezigulane ezinengi kumele kuvulwe amafasitela, indawo yakhona ihlale ihlanzekile ukwenzela ukuthi izigulane zingacini zigula kakhulu sezithelelana lemikhuhlane.

Ezibhedlela kumele kube labantu abancedisayo ngokunika izibhedlela imibheda, ukwenzela ukuthi izigulane zilale njalo kungabikhona abanye abazalala phansi.

Izakhiwo ezibhedlela kumele zibe zinengi kakhulu ukwenzela ukuthi izigulane zingahambi imango emide zisiya dinga usizo, njalo bengafika endaweni lezo bengami kakhulu ukuze bebone udokotela.

Umuntu ongumama engabeletha uyahlala izinsuku esibhedlela bemhlola njalo besahlola lomntwana ukuthi uyakhula kuhle na njalo lokuthi engabe engela umkhuhlane angabe ezelwe lawo

Izibhedlela ziyatshiyana kulesibhedlela samehlo kulesibhedlela sengqondo kulesibhedlela eselapha wonke umuntu nje ogulayo ngakho ezibhendlela lezi kuyabe kulabancephetshi umuntu oyabe esazi ukwelapha lowo mkhuhlane othile.

Ezibhedlela zonke ukhona onguye umphathi wabo ,umphathi lowu uyabe ekhangela ukubani abanye bakhe basebenza njani ,njalo ehlola lokuthi izinto zonke esibhedlela zikwanile.

Izibhendlela balezigaba ezinengi ezitshiyeneyo. Okuvikwela khona imikhuhlane kuhlala kukhamisile kuvuliwe ngazo zonke izikhathi.

Abantwana abazelweyo kumele bamunye uchago lwabomama babo beze bekwanise iminyaka emibili. Kumele bemunye isikhathi eside ukuze bekhule amathambo aqine.

Ukuze kuvikelwe abantwana besikolo emkhuhlaneni oyabe usudabukile isizwe sonke. Bayabhoda abezempilakahle ngezikolo lasemakhaya behambisa lolosizo.

Inengi labantu asebekhulile, bajayele ukubanjwa yikugula. Bangena njalonje bephuma ezibhedlela kokuphela. Ubuguli lobu buyabe bubangelwa yikukhula.

Umuntu engaquleka kumele aphangiselwe athwalelwe esibhedlela kumbe abizelwe iambulesi imota ethwalela abantu ezibhedlela yona iyagijima kakhulu njalo iyanceda ngoba umuntu uyaphangisa ukuya fika

Abezempilakahle kumele bafundise abantu ngemithi bengakabaniki ukwenzela ukuthi bengaphambanisi ukuwunatha ngoba eminye yakhona iyabulala eminye unganatha udlulisele uyagijinyiswa yisisu.

Ukufundisa umphakathi ngezempilakahle kuqakathekile kakhulu ngoba abanye abantu bayabe bengakwazi ukuthi kumele beziphathe njani nxa kulomkhuhlane odumileyo.

Ukufundela ukuba ngudokotela akusomsebenzi omncane ngoba impilo zabantu ziyabe zisezandleni zakho wena kumele kube nguwe okumele ubasilise.

Esibhedlela nxa bengaka kwelaphi bayaqala bekhangele ukuba umzimba wakho usinda okungakanani njalo lomzimba wakho mude okungakanani

Kungaba lomkhuhlane owileyo esigabeni abantu bayahlolwa amagazi ukuthi bengabe belawo lowo mkhuhlane besebe bhala okungamagabha okuncane okuyabe kulegazi ukuthi ulawo kumbe kalawo lowo mkhuhlane

Abezempilakahle balembandela lemigomela okumele ilandelwe nxa besiyakhankasa njalo lokuthi bazabe bezaxwayisa njani isizwe sonke ngaleyomikhuhlane eyabe ithe yavela.

Ukulahlekelwa ngumkhumbulo loba ukudideka kakhulu kuyayenza izimuli ezinengi zihlukunyezwe ngoba umuntu wakhona kuyabe sokumele limhambise ezibhedlela.

Kule mota yesibhedlela ethi nxa umuntu engagula kakhulu bengayifonela iyaphangisa ukubuya izothwalela isugulane esibhedlela emoteni leyi kuyabe kukhona omongikazi abakwaziyo ukuthi isigulane sigcinwa njani size siyefika esibhedlela silokhu siphila.

Imota ezithwala izigulani loba bengahlangana lamapholisa endleleni kabamiswa kungoba bona abayabe besemsebenzini wabo, kumiswa lezi. ezinye izimota.

Esibhedlela ekuseni amadokotela nxa ebhoda emawadini ayabe ehamba labantwana babo ababafundisayo. Bayabe befundiswa ngabantu abaqeqesha kudala bebafundisela phezu kwezigulane.

Isigulane nxa sisiya esibhedlela siyaphelekezelwa ngomunye , njalo engalaliswa kumbe ephiwe umbheda kumele abantu bebe behamba besiyakhangela izigulane. Ukwenzela ukuthi bekwanise ukubathengela amaphilisi emakhemisi. Q

Ezibhedlela endlini lapho abalalisa khona izigulane, yindawo evulekikeyo iloba ngubani obonayo kodwa bayafaka amalembu aquma ngemibheda ngemibheda ukuze umuntu ongangangale angaboni okwenzakala esigulabeni esithile.

Ezindaweni ezinjengasemakhaya izibhedlela zikhatshana kakhulu. Abantu bayahamba ummango emide. Labo abazithweleyo baze behambe ezibhedlela beye lindela. Bayabe behlala khona, bezebabelethe.

Izibhedlela mele zakhiwe duzane labantu ukwenzela ukuthi bengahambi umango omude besiyadinga usizo. Kumele njalo kube labomongikazi lamadokotela amanengi ukwenzela ukuthi abantu bangahambi kakhulu.

Izimota zokuthwala izigulani kumele zibe zinengi ukwenzela ukuthi abanye abayabe besebuhlungwini bephangise labo ukuthola usizo. Kwezinye izikhathi bayamelelana uthole umuntu aze adlule emhlabeni elokhe elinde imota.

Ezibhedlela kusebenza abantu abanengi kakhulu abanye ngomantshingelane abanye bayabe bekilina ezibhedlela beyenza ukubana indawo ihlale ihlanzekile kulabomongikazi lamadokotela.

Ezibhedlela emawadini lapho okulezigulane khona bayafaka amalembu ukuze omunye ma elodokotela athole ukusitheleka.

Ngesikhathi somqando abantu bayagqoka amajesi bembathe lezingubo ukuze bevikele amakhaza, ngoba bengayekela ukuyenzanjalo kuzamele behambe esibhedlela.

Kukalutshwane ukuthi uhambe endaweni esibhedlela uthole kungela mzila wabantu omude okuthi bangene phakathi babone omongikazi.

Esibhedlela kulesikhathi sokuthi omongikazi bayabe bebhoda emawadini wonke benika izigulane amaphilisi ngezikhathi ezehlukeneyo.

Omongikazi bayabhoda ezibhedlela bebuza izigulane zabo ukuba bengabe sebesizwa njani ebuhlungwini bebanika lamaphilizi

Endaweni leyi yindawo eyokuthola ukudla kwamahala loba izinto ezilethwayo mahala akubhadalwa, ngakhoke kulebhakani elichasisa lokhu ukubana ungangena lapha uzathola usizo.

Isibhedlela kumele kube yindawo enkulu kakhulu ukuze ikwanise ukuthi loba ngubani ogulayo abelendawo yokulala njalo abelendawo yokulatshwa ehlala khonapho

Indawo ezinjenga sezikolo emajele amankantolo emawofisini elizwe endaweni kahulumende kuleflag etshengisela ukubana yiliphi ilizwe

Amajekiseni abawahlabi esibhedlela kuphela, bayawahlaba lasezibhedlela ezincane okuthiwa ngamakilinika, njalo lasemakhemesi bayahlaba izigulane.

Ayisiwo wonke amakhemisi ayakhiwe khatshana lezibhedlela amanye ayakhiwe abambana lezibhedlela ukuze izigulane ezilaliswe esibhedlela ziphume ziyethenga ekhemisi siphinde zibuyele lapho eziyabe zilaliswe khona.

Ezibhedlela ezinengi zijwayele ukuba zingela maphilisi, bebhalele izigulani ukuthi behambe beyewathenga emakhemisi. Emakhemisi lawa lawo amaphilisi acina esemalutshwane .

Kuyingozi kakhulu ukuthi umama oqeda kubeletha alale ndawonye lomntanakhe. Sengaphambanisa alale phezulu komntwana kube sekusenzakala into embi emntwaneni.

Nxa uthengisa esitolo samaphilisi kumele ubekwazi wonke ngamagama awo, njalo lokuthi asebenza njani, anathwa sikhathi bani.

Ukuhlolwa kwegazi yinto evamileyo kakhulu ebantwini abadala ngoba nxa bengahamba esibhedlela begula into yokuqala odokotela abayenzayo yikubabahlola iBP besebethatha igazi beyelihlola.

Abezimpilakahle nxa bebhoda behlola abantu esigabeni ama bp lokhu kuyasiza kakhulu ngoba abanye abantu bayabe bekhatshana lezibhedlela abanye bedonda ukusukuma behambe bayehlolwa.

Izinso ngumkhuhlane ohlupha kakhulu abantu omunye uyamthola inso eyodwa kuyiyo elenkinga. Ukuze iyelatshiswe kuyathatha isikhathi njalo kuyabe kumele umuntu wakhona aginye amaphilisi amanengi.

Ngelanga lokuthi kuyahlinzwa umuntu esibhedlela kuyabekulabodokotela abanengi abafundayo lalabo asebaqeqetshayo, bencedisana ngalesosimo abayabe bekhangelane laso.

Esibhedlela bajayele ukuthi nxa bengakayelaphi umuntu bamhlole iBp. Umkhuhlane lowu uhlolwa ngomtshina ofakwa esandleni somuntu ukuze bebone ukuthi ingabe iqansile kumbe iyehlile.

Imikhuhlane enjengabo zifo zenhliziyo loba amaphaphu kuyacikiza kakhulu umzimba njalo akulula ukwelapha . Umuntu sengahlala kumbe ephile iminyaka eminengi elokhe egula.

Nxa umuntu efundela ukuba ngudokotela, kulesikhathi esokuthi uyabe esebenzela esibhedlela njalo esebenzisa imitshina yonke. Okunye bayabe befundela kulabo abagulayo.

Umkhuhlane onjengemvukuzane umuntu nxa ewugula, uyabe ufuna ukuthi ahambe esibhedlela kusaselesikhathi, ukuze odokotela baphangise ukuwubamba, ngoba uyagcwala umzimba wonke. Ucine ungaseyelapheki, njalo thina eZimbabwe kasila umuthi oyelaphayo.

Esibhedlela zonke kulomthetho wokuthi abantu abadala loba asebe khula khulile bengayelatshwa bengaka hlolwa iBp lokubana umzimba utshisa okungakanani lokho kuncedisa ukubana bebekwazi masinya ukuthi isigulane sidinga usizo lwani.

Imitshina seyayenza izinto zabalula kakhulu ngoba odokotela sebekhangela ngayo. Bayayisebenzisa kakhulu loba ukuhlola amehlo, ingqondo, inhliziyo...

Nxa kumele kuhlolwe igazi lomuntu bayathatha inalithi behlabe emthanjeni womunwe wegazi, libe selivuza igazi leli bayalithatha behambe beyelihlola.

Kulminye imikhuhlane engabonakaliyo ngamehlo. Obonakala ngokuhlolwa kwegazi. Bayathatha inalithi behlabe, bethatha igazi leli bebesebelihambisa emalebhu ukuthi liyehlolwa.

Ubaba lo ulele kungabe kuyikuthi unathe amaphilisi wasesizwa esefikelwa yibuthongo wasesithi kungcono acambalale kancane.

Umntwana ongezwa kahle uyahanjiswa kwabezempilakahle. Atholwe ukuncediswa. Bamkhangele letemperature yakhe, ukutshisa komzimba. Ukubana kungabe kuyibuguli obunganani lobu obuyabe bungabe bumenza umzimba wakhe utshise.

Endaweni lapho okuhlolwa khona amagazi lalapho kwenzelwa khona imithi akuvunyelwa ukuthi umuntu abhemele phakathi ngoba izinto abazisebenzisa lapho azifunani lomlilo kungatsha indawo yonke.

Izinto ezisetshenziswa emalebhu ezibhedlela azisetshenziswa kweyinye indawo ngoba imithi esetshenziswayo ngale isikhathi esinengi iyingozi, kumele bezivikele abantu bakhona abayabe beyisebenzisa.

Emalebhu ngale nxa besiyahlola igazi lomuntu bayahlanganisa leminye imithi yesikhiwa eyenziweyo ukuze bebone ukuthi umkhuhlane okhona yiwuphi.

Isigulane nxa sifakwa emtshineni asijwayelanga ukuzwa ubuhlungu ngenxa yokuthi sifakwe emtshineni kodwa imitshina yona iyabe isiza umuntu ongezwa kahle ukuthi kubonakale umkhuhlane angabe elawo.

Kulezinye izifo ezithi umuntu angaze ehambe ayeyenza amascani zingabonakali kuyabe sokumele angene emitshineni ozahlola amalunga onke omzimba lengaphakathi yakhe ukuze ithole ukugula

Uhlupho lwemitshina emaLebhu nxa ungafa kubanzima ukuthi ulungiswe njalo lengxenye yemtshina leyi iyahlupha ukutholakala kwezinye indawo ayithengiswa itholakala phandle kwamazwe

Ukuhlolwa kwesisu sisesesincane kuyasiza kakhulu ngoba umama uzahle ayebhalisa njalo amadokotela bahlole ukuba umntwana engabe ehlezi kuhle na lokuthi uyaphila kumbe kulenkinga okuyabe kumele ilungiswe khonapho sisesesincane.

Emalebhu kuyenzakala ukuthi nxa behlola igazi lomuntu kuphambaniseke bethathe elingayisilo ngakho becine benika umuntu umuthi loba bemelaphe ngendlela angayisiyo besebenzise igazi okungayisilo lakhe.

Izibhedlela kumele ziyakhiwe zibe zinengi kakhulu ngoba izigulane ziyahlala esibhedlela zilale khona ngakho abanye bacina sebelala phansi sebeswele indawo yokulala

Imitshina iyanceda kakhulu ezibhedlela ngabe kayikho abodokotela labomongikazi bayabe sokumele becabangele ukuthi umkhuhlane ongabe ugulwa yisigulawe wuphi

Endaweni lapho okuhlolwa khona igazi lemithi elungiswa khona akuvunyelwa ukuthi umuntu abhemele phakathi ngoba umuntu engabhema kukeyo ndawo sokungadubuka imithi eminengi kulimale abantu.

Emalebhu kuyahlolwa igazi, kuphekwe imithi kukhangelisiswe ukubane bengahlanganisa lokhu lalokhuyana kuyaphuma umuthi onjani.

Nxa umuntu wesifazana ezithwele uyahamba esibhedlela eyebona ukuthi umntwana uhlezi kahle njalo ngoyini. Labalimeleyo bayahamba beyekhangelwa.

Indlela yokuthi kuhlolwe igcikwane legazi kumele kuthathwe iinjection beyihlabe bebesebedonsa igazi lakho beyelihlola.

Ukuphathwa kahle kwezigulane ezibhedlela kuzenza ziphangise ukusila ngoba ziyabe zingahlukumezekanga emphefumulweni lasemoyeni. lzigulane kumele zidle ukudla okuyakha umzimba.

Ezibhedlela zabantwana kulabodokotela abayabe bebhoda behlola ukuthi abantwana abagulayo banjani njalo bebanika imithi edingakalayo. Abazali balabobantwana bayabe bekhona.

Kuqakathekile kakhulu lakho ukuthi umntwana nxa esiya esibhedlela ahlolwe ukuthi ubude bakhesobungalanani lokhu esibhedlela bakwenzela ukuthi bebone ukuthi abantwana bayakhula yini

Izibhedlela kumele ziyakhiwe zibezinengi kakhulu ukuze abantu baphangise ukuthola usizo. Ezibhedlela kujwayele ukuba lemizila emide kakhulu abanye becine bephuza ukuncediswa.

Ingane ezincane ezisanda kubelethwa ziyafakwa okungamphetshana ezandleni alebizo lomzali, ukuze abazali bangatshintshani abantwana esibhedlela.

Ububi bemitshina esetshenziswa esibhedlela yikuthi nxa amagetsi engahamba izigulane zonke okuyabe kumele zizihlole lemisebenzi yonke esetshenzwa ngemitshina iyahle ime.

Kulabanye abantu abazalwa inyawo zabo zingalingani ukuze bengahambi lugege bayagqoka izicathulo ezilungisiweyo ukuthi bekwanise ukuhamba kuhle njalo izicathulo lezo ziyagqokwa lalabo abayabe beqamukile inyawo zabo zingasalingani.

Ebantwini abaqamukileyo bengahamba esibhedlela bayagqokiswa isicathulo ukuze bekwanise labo ukuhamba. Isicathulo lesi siyabe sibavikela kakhulu ekutheni belimale kakhulukazi phakathi emathanjeni.

Umama nxa ezithwele uyahamba esibhedlela bayemfaka emtshineni ukuze bebone ukuthi umntwana amthweleyo ngumfana kumbe yinkazana bese bebona lokuthi uhlezi kuhle yini.

Ukugulelwa ngumuntu ahlale emitshineni yokuphefumula kubuhlungu kakhulu. Abanye abantu bayahlala emitshineni yokuphefumula okweminyaka ethile kumbe isikhathi eside.

Isibhedlela asindawo elemfihlo kakhulu nxa umuntu elalisiwe kumbe ehlolwa basebenzisa amalembu ukuze bevale ukuze umuntu ongangale engaboni okuyabe kusenzakala lapho

Amazinyo kumele anakekelwe kuhle axujwe kabili ngelanga ukwenzela ukuthi engaboli njalo engaxegi kakhulu, izinyo lingaxega liyahanjwa liyekhitshiswa ngemitshina esibhedlela.

Imitshini eminengi esetshenziswa ezibhedlela iyahlupha nxa ingafa ukulungiseka ngoba ilungiseka nzima njalo lokuthi uyithenge iyabe idura.

Abantu abadala nxa sebekhulile kubanzima ukuthi bahambe bengebambelelanga entweni. Kukhona ezinye insimbi abathi bengajeka ngazo bekwanise ukuthi behambe.

Ayisizozonke izibhedlela ezilemitshina encedisa izigulane ukuthi zihlolwe imikhuhlane ethile ezingabe ziyigula. Ezinye ziyabe zingela ngoba imitshina leyi iyadula kakhulu kuyabe kumele bethole abantu abanjengama dona.

Esibhedlela endlini lapho okusebenzela khona abantu kuyabe kukhanya kuthe bha njalo kulemtshina yonke ukwenzela ukuthi isigulane loba singaphelelwa ngumoya basixhume emaphatshini akhona.

Elizweni laseZimbabwe kunzima ukuthola izinto ezinjengama crutch lamawheelchair awokuhamba ngabantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo ngoba izinto lezi ziyadula njalo azitholakali.

Ezibhedlela nxa kuhlinzwa umuntu kumele bebe lezinto abazisebenzisayo ekusikeni njalo lalapho bevula. Bengaqeda bayathunga, bathunga ngenalithi beyenzele ukuthi khonale kungabi kuvuza igazi

Imitshina esetshenziswa esibhedlela iyabiza ngokwentengo. Ayisizo zonke izibhedlela ezilayo imitshina. Ezinye kazila. Abantu abagulayo bayaze bebahambise ezindaweni ezikhatshana ukuze bethole usizo.

Ezibhedlela odokotela basebenza nzima nxa kungela zinto zokuhlola ukubana izigulane zingabe zilemikhuhlane iphi .Basebenzisa imitshina ukuze bekhangele.

Wonke umuntu nxa esiyafundela ukuba ngudokotela loba ukuba ngumongikazi, kuyadingakala ukuthi athenge izinto ezinjengamajekiseni, amanaliti.

Imitshina iyanceda kakhulu ebantwini abagulayo ukuthi bahlolwe imikhuhlane eyabe isemzimbeni yabo. Lalaba abayabe belimele ezingozini zezimota kumbe beqamukile.

Umuntu engalimala unyawo uyaphiwa ikhilashi esibhedlela. Bayabe bemphela ukuthi akwanise ukuhamba ngoba lona luyamncedisa ukubambelela.

Abantu nxabezithwele bayahamba esibhedlela ukuze beyebona ukuba umuntwana ophakathi ngoyini njalo lokuthi umntwana wakhona uyabe ehleli kahle umtshina lowo ngokufanayo nguwo osetshenziswa ukubona ukuthi umntwana uselenyanga ezingaki

Ezibhedlela kulemitshina encedisa odokotela ukuphangisa ukunanzelela imikhuhlane eyabe igulwa ngabantu, bayamfaka umuntu emtshineni besebesiba kwazi ukuthi umkhuhlane wakhona yiwuphi.

Emtholampilo kulemitshina, lemibheda. Yokuthi izigulane, ezigulayo zihlolwe ukuthi inking yazo ingabe ingangaphi? Kuwaphi amalunga omzimba?

Imikhuhlane eminengi ivamise ukulatshwa ngamaphilisi lamajekiseni akuvamanga ukuthi umuntu asebenzise eyinye indlela yokwelatshwa ngaphandle kwaleyi.

Lawa ngamathuluzi abawasebenzisa lapho behlinza umuntu. Ngaleso sikhathi umuntu lowu uyabe elesifo esithile esidinga ukuthi bemhlinze.

Inengi labantu abadala labantwana bayayesaba ijekitshini basaba ukuhlatshwa ngoba abanye bengahlatshwa bayaphuma izilonda kumbe kubhibhidle.

Abantu nxa begula kumbe belimele, umtshina lowu uyancedisa odokotela ukuthi bebone inkinga bengabahambisanga ukuyabahlinza.

Imitshina iyanceda kakhulu ezibhedlela ngoba iyenza umsebenzi wabomongikazi ubelula iyabe izatshengisa umkhuhlane oyabe ugulwa yisigulane

Umuthi wokukhwehlela, eminengi yakhona ayilatshukela njalo iyabe iselapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengekhanda elibuhlungu, ukujuluka kwamakhovula lokutshisa komzimba.

Isilungulela ngumkhuhlane ovamileyo kakhulu uthanda ukuyenza abantu abadla inkobe kakhulu labondumba lokhu kudla kuyaqumbelisa kuyenza umuntu azizwe eselesilungulela.

Esibhedlela isigulane singahamba siphela amandla .Bayamulalisa embhedeni ,bamufake itshubhu yamanzi. Amanzi lawa ayabe engena emzimbeni ,ukuze amnike amandla okuthi avuke aqine.

Isilungulela sivamise ukuyenza abantu abathanda ukudla okunjenge nkobe kakhulu lendumba ukudla lokhu kuyabe kufuze ukugaya njalo yikho bayabe besizwa besitsha esifubeni.

Odokotela bayenza izinto zibelula nxa ungahamba esibhedlela. Sokumele uyekhemisi bayakubhalela okuliphetshana ukuthi uthenge umuthi olebizo elinje. Labo abasekhemesi kuzabalula kibo ukuthi bekunike lowo muthi.

Kulamaphilizi asebenza kakhulu okuthiwa ngama amoxicilline, amaphilizi lawa nxa ule fulu kumbe ulimele ayavikela izinto ezinjengama infekishini ukuthi zibambe umuntu.

Nxa kuhlolwa igazi lomuntu esibhedlela bayathatha okungamagabha kwabo befake phakathi igazi lelo abayabe belidonsile emzimbeni besebebhala ibizo lomnikazi wegazi lelo ukwenzela ukuthi kungatshintshanwa amagazi.

Ilihlo ngelinye ilunga lomzimba eliziqajayo kakhulu nxa amehlo ebuhlungu kumele ahambe ekilinika eyebhalelwa umuthi wokuthi athenga abesethontisela umuthi lowo othontiselwa umuntu eselala.

Imithi eminengi ethengiswayo emakhemisi iyabe ifakiwe iminyaka ukuthi inathwa kumbe isetshenziswa ngabantu abaleminyaka enganani. Ngakho nxa ungayisiwo waleyominyaka ungawunatha awusebenzi.

Umuthi owabantwana abancane esikhathini esinengi uyabe ubhaliwe ukuthi banatha isilinganiso esingakanani njalo lokuthi uma ngeminyaka engakanani ukuthi unathwe.

Eminye imithi ungayithenga kuyathiwa ungayisebenzisa uwubeke uhlale endweni eqandayo kakhulu akumelanga kutshise ngoba uyacina ungasasebenzi ngedlela eyiyo.

ungathenga umuthi wabantwana kuyabe kumele ubale okuliphetshana okuphakathi ukuzwisise ube usuzakhona umnathisa umuthi wakhona lapho usuzwisisile

Kulabanye abantu abathi nxa bengadla ukudla okuthile bequbuke umzimba wonke abanye baqutshulwa yizihlahla kumbe amehlo abo aqalise ukuluma kukhona amaphilisi okuthi ungawanatha kuyaphela.

Abanye abantu abehluleka ukulala ebusuku ngakho bayahamba esibhedlela beyephiwa ama philisi athile ukuthi nxa bengawanatha uyahle ujumeke khonapho. Njalo uyabe uzaphaphama ekuseni .

Kulabo abantu abanatha amaphilisi kumele baqalise bedle nxa bengakanathi amaphilisi ngoba amanye amaphilisi ayatshila umuntu ongadlanga njalo acine segula kakhulu.

Umuntu nxa engalimala uyafaka ibhanditshi. Lokhu uyabe ekwenzela ukuthi igazi lingaphumi njalo lempukane zingahlali esilondeni. Kulemikhuhlane eminye elethwa yikuthi umuntu engalimala kungene ingcekeza phakathi kwesilonda.

Amaphilisi ayelapha izifo zonke akukhethelekile ukuba ungakanani ngokwemnyaka ayakhipha ubuhlungu akuyenze ukuthi usale usuhlambulukile

Lapha silamaphilisi. Amaphilisi lawa aphiwa izigulane. Amaphilisi lawa athathwa kwabazempilakahle, endaweni ezinjengezibhedlela, emapharmacy.

Amehlo abuhlungu uwabona ngobuthuli lamabhori okuyabe kugombolizele amehlo. Ilihlo lakhona liyabe linzima ukuthi livuleke. Ngakho liyathontiselwa umuthi.

Umkhuhlane wenkankili awuvamanga ukuba lomuthi wokuwulapha. Umkhuhlane lowu ubangelwa luthuli, izinto ezinuka kakhulu ezilephunga elijiyileyo.

Akumelanga sivamise ukunatha amaphilisi. Ukuthi umuntu engatshaywa likhanjana, sengonatha amaphilisi. Ayabulala umzimba.

Akuhlanzekanga ukubamba iZigulane ngezandla ungafakanga amagilovisi. Imkhuhlane yabo singakunamathela ucine usugula.

Kulamanzi afakwayo emzimbeni womuntu lapho esephelelwa ngamandla. Amanzi lawa ayamncedisa ukubana athole amandla loba engadlanga uyazizwa eqinile.

Onana abancane bavame ukubanjwa ngumkhuhlane wenkukhu okuthiwa yifulu. Onana laba ukuze ifulu iphele kuyabe kumele benathe umuthi.

Imithi leyi yesilungu esiyenzelwa ukukhwehlela inengi lentsha seliyisebenzisa njengezidakamizwa. Ngakho ayisaphongu thengiselwa iloba ngubani.

Leyi yimithi yesilungwini eyehluka hlukeneyo eminye ikhangela ukutshisa komzimba, eminye iyehlisa ubuhlungu, njalo okunye ngokokuvala lapho ongabe ulimele khona ukuze igazi lingabi livuza.

Abantu abayabe behluphekile engqondweni lasemoyeni wabo bayahamba beyebona umcwepheshi onguye okhangelane lezengqondo, lo muntu uyabe ekhuluma laye ngokunanzelela kakhulu.

Abanye abantu nxa belenkinga bakhetha ukuthi bazixazulule ngotshwala kumbe ngezi dakamizwa kodwa ungahamba esibhedlela kukhona labo abancedisa abantu abalezinkinga bayakhuluma lawe bakufundise

Umucabanga kakhulu ngokwenzakala empilweni yakho loba ngento ebuhlungu eyenzakale kuwe, kukuyenza ucine usulomkhuhlane wokulahlekelwa yingqondo. Kuyabe sekumele uhambe uyebona omongikazi balokho.

Endaweni leyi abantu bazivikele kumkhuhlane wokuthi bengathelelani. Ngakho yikho befake amamasiki ukuze umkhuhlane wangakhona ungasuki komunye umuntu usiya komunye ngoba uthelelwana ngomoya.

Abanye abantwana nxa bezalwa bazalwa belezifo. Kuyabe kumele amadokotela ehle ebaphangisele. Umntwana omncane umthole esephila ngamatshubhu okuphefumula, sebemvulile bamhlinza esifubeni ukuze befake lamatshubhu okutsha.

Abantwana abancani nxa bengabelethwa betshisa umzimba kumbe belokungumkhuhlani okuthize, bayahlala esibhedlela.

Emidlalweni yokucintiswana lapha uyathola abafana sebetshova amabhayisikili kungasathambanga befuna ukubona intshantshu yakhona ezatshiya abanye.

Abantwana kumele bephiwe ukudla okuyakha imizimba okunjenzaba gwili, amaqanda, inyama, inhlanzi lochago ukuze imbambo zingaphumeli phansi

Abantwana abancane bayafundiswa iziqa zamabala njalo lenombolo. Bebale beze beyefika kutshumi. Kuqakathekile lokhu ukwenzela ukuthi bekhule ezifundweni zabo behlakaniphile.

Umntwana engaqamuka unyawo kuba lula ukuthi amathambo ahlangane akwanise ukuhamba kulomuntu omdala amathambo akhe ayabe eseqinile kuyaphuza ukuthi ahlangane.

Abezempilakahle bayakhankasa kumphakathi ukubana kulomkhuhlane wabantwana okhona ukuba abazali babo babahambise beyehlatshwa ukuze bevikeleke njalo abanye bayabe bethontiselwa.

Isigoga ngumuntu ozalwa ekhubazekile. Kubuhlungu kakhulu ukubayisigoga ngoba akula dokotela ongahamba kuye ongakunceda ethi usekwelapha, yinto yemvelo.

Ezibhedlela zabantwana abantwana abayabe bazalwa belenkinga loba bagula bayahanjiswa belaliswe emubhedeni yakhona ukuze amadokotela labomongikazi bebe bebakhangela kokuphela.

Amabhasikili ayindlela yokuhambisa elula kakhulu ngoba, loba umango umude kakhulu ungazitshovela ibhayisikili lakho uyabe uyafika ngesikhathi lapho oyakhona.

Ensukwini zanamuhla akusavamanga ukuthi abantwana bebe bedlala amatope kuphela. Sokule mijingo leminye imidlalo edlalwa umuntu etshelela entsheza sanhlanzi esemanzini.

Omama abazithweleyo kwesinye isikhathi bayabeletha isikhathi sokuthi bebelethe singakafiki. Abantwana laba bayabathatha bebafake emtshineni ukuze bekhule. Imitshina le iyabe ikhudumala njalo bebanathisa uchago.

ekhaya bayazifuyela inkukhu zabo besebezigijimisa abantwana bazibambe lapho sebefuna ukuzipheka inkukhu lezi bayabe bezi feeder ngokudla okunjengabo nyawuthi lamabele agigiweyo

Eminyakeni yonke kulenyanga yokuthi kuyabe kuhlatshwa abantwana abancane bethontiselwa ukuze bengabanjwa yimikhuhlane enjengabo pholiyo.

Abanye abantwana bahle bazalwe bengaphilanga kahle bephila ngemitshina lezigxingi zomoya ukuze bakwanise labo baqalise ukuziphefumulela bodwa imitshina leyi bayahlala isikhathi eside behlolwa ngamadokotela beze bakwanise.

Umama nxa ezithwele uyahamba esibhedlela besiyahlola ukubana umntwana uyadlala na njalo lokuthi inhliziyo yakhe itshaya njani. Lokhu kuyasiza kakhulu ukubana umama lomntwana bangabi sengozini.

NgoZibandlela ekuqaliseni komnyaka kuba lemincintiswano yokugijima ezikolo. Abantwana bayabe begijima belezinye izikolo.

Sesifundiswa ngomkhuhlane weHIV leAIDS, njalo lokuthi sizivikele njani ukuba na lumkhuhlane lo ungasibambi.

Abantwana besakhula babeyenza izimota zabo zezandla beziyenza ngezigodo langamawayila ukuze bethole izinto zokudlalisa.

Odokotela nxa bengakahlinzi umuntu bayamuhlaba ijekiseni yokuthi engezwa buhlungu lapha sebemusika. Ijekiseni leyi iyayenza umzimba ungaphangisi ukuzwela ubuhlungu, njalo izabe izaphela sekulamahola athize esesikiwe.

Umuntu wesifazane nxa uqeda kubeletha nje esephapheme, udokotela uyathatha umntwana amunike amufake esifubeni ukwenzela ukuthi kubelothando phakathi kukamama lomntwana.

Umuntu nxa elokhu ekhula uyaqalisa ukube esebulawa ngamehlo kumbe esebonela eduze kumbe khatshana, engahamba esibhedlela odokotela bamhlolisise bayambhalela ukuthi athenge "amangerwani".

Ukufundela ukuba ngudokotela kuthatha iminyaka eyisikhombisa. Kufuna umuntu ozimiseleyo kakhulu ngezifundo zakhe njalo olothando lezigulane.

Ukulaliswa esibhedlela kuyahlukuluza kakhulu ingqondo ngoba kuyabe kulokhe kubuya odokotela abanengi abanye bayabe bezohlola abanye bayabe bezofunda ngawe.

Eqenjini lebhora omunye wabo engalimala bayagijima bezomkhangela ukuthi engabe engaqamukanga kumbe engalimalanga kakhulu. Nxa ehluzukile sebemfaka umuthi kumbe bemelule.

Izithelo siqakathekile kakhulu emzimbeni abanye baze bayenze umhluzi wokunatha ngazo, uyathatha ukhamele enkomitshini ube ubusuhlanganisa izithelo ezitshiyatshiyeneyo.

Esibhedlela ungahamba ungezwa kahle uyafika ubone udokotela akubuze imibuzo ube usuphendula. Engaqeda lapho sengakwanisa ukukunika umuthi.

Imikhuhlane yonke ilabodokotela abayaziyo iloba umkhuhlane wakhona uyabe unjani yena uyabe ewazi kahle. Labodokotela balutshwane izindawo ezinengi.

Sesilemtshina eyokuthi nxa umuntu engafakwa phakathi uyahlola umzimba wonke umtshina lowu awutholakali kuzo zonke izibhedlela usezibhedlela ezilutshwani ilizwe lonke njalo umutshina lowu uyadula kakhulu.

Kubuhlungu ukuhlaselwa ngumkhuhlane othelelwanayo. Ngoba abantu bayabe besaba ukuba seduzane lawe ,loba izihlobo ziyabe zingakuthakazeleli ukukuncedisa.

Abanye abantu bafundela imisebenzi yokuvoxa abantu bebabotoze imizimba bebayelule ngoba imizimba yabo iyabe ibuhlungu kakhulu kodwa ngemva kokuvoxwavoxwa iyabe isingcono.

Imitshina bayisebenzisa ukukhangela imithi etshiyatshiyeneyo eyalapha izifo eziyabe zisemzimbeni yabantu bayatsho odokotela ukubana kumele umuntu ahlolwe ngomtshina.

Esibhedlela samehlo ungahamba ebuhlungu, bayafika bakhangele ngemitshina yabo ukubana inkinga yamehlo ingabe ingaphi. Bayalikhangelisisa ilihlo belicubungule ingaphakathi yalo yonke.

Amakhemesi kumele abekhona laphandle kwezibhedlela ukuyenzela ukuthi abantu abaphuma esibhedlela bengathwali nzima ukuthenga amaphilisi lamajekiseni okuyabe kumele bewahlatshwe

Umuntu wesifazane ozithweleyo isisu singaqalisa ukuba buhlungu sesihela ,uyaphuthumiselwa esibhedlela ukuze athole usizo ngakho ke lapho omongikazi bazambelethisa.

Abantu basesitolo esithengisa amaphilisi emkhuhlane etshiyeneyo ngakho bazothenga, abanye balembala engamathanga yena umuntu obathengiselayo ugqoke ijazi elimhlophe.

Kunzima ukuba ngumzali ubona umntwanakho elalisiwe esibhedlela efakwe izontambontambo zokuthi aphefumule njalo abomongikazi bemgcwalele bebanengi bezama ukuphendlisisa ukubana inkinga ingabe ingaphi

Umhlobo owodwa wamaphilizi sungawuthola ngentengo eziyehlukeneyo kumakhemisi amabili kumbe amathathu atshiyeneyo, lokhu kuyangokuthi uthenge kuyiphi ikhemesi.

Emakhemesi bayathengisa amafutha okugcoba umzimba njalo lezinto zokugeza ukuthenga emakhemesi kuqakathekile ngoba bathengisa izinto eziyizo akufanani laphandle ukuthi bayabe sebethengisa izinto abaziphekele zona.

Emakhemesi kuthengiswa imithi evumelekileyo ngasemthethweni njalo imithi leyi iyabe iselapha imikhuhlane enjengeyenkukhu. Umkhuhlane lowu uyabe uzaphela masinya nxa unathe umuthi oyiwo.

Ijekiseni ibuhlungu kakhulu abantwana abanengi bayayesaba bayabe behlanganise imithi, imithi leyi yiyo eyenza ukuthi kufike kubebuhlungu kuyathatha okungamalanga okubili loba okuthathu ukuthi kuphole okuyisilonda kwakhona.

Ikhemesi kumele kube yindawo ehlala ihlanzekile izikhathi zonke ngoba kungena abantu kokuphela njalo kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo, amaphilizi, ukudla lemithi.

Amakhemesi kumele abe manengi emadolobheni lasemalokitshini ukwenzela ukuthi izigulane zanelise ukuthola amaphilisi kuzo zonke indawo.

Emakhemisi amaphilisi bawafaka ngokuthi asebenzani. Wonke imihlobo yakhona bayayifaka ndawonye ukuze bebekwazi ukuthi nxa umuntu ezothenga amaphilisi amanje bawathatha ngaphi.

Emakhemesi abathengisi imithi lamaphilizi kuphela bayathengisa lokudla okutshiyeneyo ukudla lokhu kuyabe kuthengiswa njengezitolo zonke.

Ekhemisi akuvamanga ukuthi umuntu aphonguhamba ayothenga umuthi loba amaphilisi, engela ncwadi kamongikazi. Kuyabe kumele uqalise esibhedlela beyekubhalela ube usuzahamba ekhemisi uyothenga.

Imithi ethengiswa ekhemisi ayisiyo yonke ehlala kumashelufu. Eminye ihlala efurijini lapho okuqandelela khona.

Emakhemesi kuvulwa ekuseni ilanga lisanda kuphuma ukuze abantu beqalise ukuthenga imithi yabo. Njalo emakhemesi kuthengiswa imithi etshiyeneyo.

Emakhemisi kulamaphilisi lemithi othi nxa ungayibhalelwanga ngudokotela abakuthengiseli. Bayabe befuna ube ubhalelwe ngudokotela njalo besebekuchasisela ukubana uyabe uyisebenzisa njani.

Emakhemisi kuqhatshwa abantu abafundele ukusebenza umsebenzi wakhona. Ngoba bengathatha loba ngubani, uzathengisela abantu amaphilisi lemithi engayisiyo.

Imota zempilakahle lezi zithwala izigulani , labo abantu abayabe sebegula kakhulu bengasakwanisi ukuthi bengazihambela ezibhedlela mathupha.

Isigulane singagula kakhulu siyabizelwa imota ehamba igijima, iphapha intsheza emoyeni ukuze iyemthatha imuhambise kwabemtholampilo esaphila.

Esitolo lesi kuthengiswa imithi yazigulane, njalo imithi leyi uzikhathi ezinengi, ithengwa nxa imuntu ebhalelwe ngudokotela loba umongikazi.

Esitolo esithengisa amaphilisi, kuhamba kakhulu abantu labo abayabe bethe babhalelwa ngabomongikazi ukubana bengayawathenga, ukuze benathe wona.. Bathole impilo engcono.

Indawo ezinjengesibhedlela kumele zifakwe amabhakane atshengisa abantu ukubana lapha kulesibhedlela njalo siqalisa ukusebenza ngesikhathi esinje siyecina ngesikhathi esinje.

Umphakathi uksuskumela phezulu nxa kulomkhankaso wezempilakahle. Kuyahamba abadala labancane beyebuthana bafundiswe ngokuqakatheka kokuziphatha kahle nxa kulomkhuhlane oyehlileyo emphakathini.

Abasebenza ezibhedlela bayabe bekhankasa nxa kulomkhuhlane odumileyo onjengowe ndingindi bayabe bebhoda ezindlini bethontisela abantwana abanye njalo abanye bayabe bebahlaba.

Kulohlelo lokuthi abezempilakahle bayabe behamba bememeza bexwayisa isingaba ngokudla abakudlayo njalo lemikhuhlane eyabe iwile emphakathini bayabe bememeza besenzela lokuthi abakhatshana bezwe.

Imikhankaso eyenziwa ngabantu bezempilakahle, iyayenza umehluko kakhulu esigabeni ngoba izibhedlela ziyabe zikhatshana kwezinye izikhathi bayabhoda laba abayabe beqatshiwe ukubana babameme betshele umphakathi ngokuyabe kusenzakala.

Abezempilakahle bayabe bekhangela emphakathini ukuthi kungavikela njani izakhamizi emkhuhlaneni bayabe bebafundisa ukubana nxa kulomkhuhlane othile beyenzenjani ukuze bengazitholi sebegula lowo mkhuhlane.

Nxa kulomkhankaso kuyabe kufundiswa abantu ngomkhuhlane njalo behlola abantu abadala imikhuhlane enjengamaBP letshukela. Bebafundisa ukuba nxa sebetholakele belalowo mkhuhlane bengaziphatha njani.

Kuqakathekile ukugeza izandla umuntu engakadli ngoba kuyabulala amajemusi njalo kuqakathekile ngoba amajemusi ungageza izandla awasoke asuke kulowo umuntu aye komunye.

Abezempilakahle abatsha babhoda ezikolo zalaba asebekhulile abezingeni lemfundo yaphezulu. Bebakhangela i BP njalo lemikhuhlane yetshukela ukubana bangabe belayo noma qha.

Singabantu sikholelwa ezintweni ezihlukeneyo. Abanye ngabahamba emasontweni, abanye bakholelwa emadlozini, abanye bakholelwa kwabonkulunkulu babo.

Kuba lemikhankaso yabantu abanika abantwana ukudla lendawo zokulala, laba bantu ababaphawo bona akulanto abayitholayo kibo, bayabe benceda isizwe.

Emihlanganweni yezemtholampilo kuyabe kukhulunywa ngemikhuhlane ehluphileyo elizweni njalo bayabe benatha amanzi behlezi imihlobo yonke yabantu.

Ukuthola imisebenzi kuyahlupha abantu abangomama ubathola sebegqoke okuyizigqoko okufitshane zigcebhezana sebesiyathengisa imizimba ukuze bekwanise ukuphila.

Ukuzithwala usutshadile sulomkakho kuhle kakhulu lasemphakathini kuyahlonipheka kulokuthi umntwana omncane osesikolo atholakale esezithwele kulihlazo kakhulu emphakathini.

Abantu abanengi abathandi isibhedlela njalo bayesaba ukuhlatshwa amajekiseni yona ijekiseni ibuhlungu nxa ungathola umuntu olesandla esibi siyavuvuka lapho oyabe uhlatshwe khona.

Intsha yabantwana laba abasakhulayo bayahlangana ndawonye bebuthane befundiswe ngokwecansi, bebafundisela ukuthi bengangeni ezingozini zemikhuhlane.

Omama abazithweleyo kumele baziphathe kahle njalo bedle ukudla okuyakha umzimba ukwenzela ukuthi umntwana akhule kungabi lezinkinga nxa esebeletha.

Kulezindlela ezinengi ukuvikela ukuzithwala. Abantu abangomama abanye bayanatha amaphilisi kumbe behlabe amajekiseni, loba ukufaka izinto zakhona lapha esandleni ukuthi bengazithwali.

Omama nxa belabantwana abancane, kumele beqaphelise kakhulu ukuthi abatshisi umzimba ngoba abantwana abancane bayaphangisa ukubanjwa yimikhuhlane. Njalo kuyabe kumele bebamunyise kakhulu.

Abezempilakahle bayasikhuthaza kakhulu, ukuthi sihlale sisazi ukuthi sime ngaphi. Abanye bayathatha isikhathi eside ukuthi umuntu aze ayehlolwa nxa egula. Aqalise ukugula kakhulu! Kodwa ungayenza lokhu kusasemasinya, kuba lula kakhulu lokuthi bakwelaphe.

Abantwana besikolo bayabe befundiswa lemisebenzi yezandla, enjengokuthunga. Ukubane bakwanise ukuziphilisa, imisebenzi yezandla, mihle kakhulu. Loba umntwana angaze afeyile esikolo, uyabe ekwainisa laye ukuthi azuze imali.

Intsha yanamuhla isiyizitabane uyathola umuntu wesilisa esegqoke njengentombazana kumbe amankazana eseziphathisa okwabafana. Bayabe sebentshintshile bayabe sebelemizwa engasiyo eyabo amankazana eselemizwa yabafana. Abafana sebelemizwa yamankazana .

Esibhedlela bayahlola imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo, yikho lapha abantu abathola khona usizo. Abanye bayahlatshwa amanalithi abanye njalo benikwe amaphilisi okunatha ngamanzi.

Umama nxa ezithwele uyahamba esibhedlela ukuyahlolwa isisu. UDokotela uzalalela ukutshaya kwenhliziyo uomntwana ebe esemtshela ukubana umntwana wakhe uphilile kumbe hatshi.

Umama nxa ezithwele uyahlolwa esibhedlela nyanga zonke akumelanga kudlule inyanga engahambanga esibhedlela wayehlolwa isisu lokuthi umntwana uyabe ehleli njani.

Ezibhedlela omongikazi bayafundisa omama indlela yokupha abantwana ukudla lokudla okumele kudliwe ngabantwana ukuze bekhule belemizimba ehlambulukileyo.

Abantu besifazana abangabe bezisola ukubana bengabe sebezithwele lalabo abayabe becabangela ukubana bengabe bezithwele bayathatha umtshina lowu behlole ukubana bengabe bezithwele ngempela na.

Lapha udokotela kwezomtholampilo, usechasisela umama ngokubana kuhamba njani ngempilo yakhe. Ngakho ke uthwele isigxingi somtshina.

Kulemikhuhlane eminengi yasemacansini. Leyi mikhuhlane ivikelwa ngejazi likamkhwenyana langamainjection.

Esibhedlela owesifazana ozithweleyo bayamuhlola ukubana isisu sakhe singabe sesikhule okunganani, bayabe bekhangela ubukhulu bomntwana.

Intsha yabesifazana labesilisa balwela amalungelo awesifazana ukuze amalungelo abo afanane labesilisa bethole amalungelo afananayo.

Amanye amaphilisi awaginyeki nxa ungela manzi adinga ukuthi unathe amanzi amanengi ukuze ephangise ukuncibilika emathunjini .

Amanzi yimpilo aqakathekile kakhulu emzimbeni. Kulalabo abadlala imidlalo kumele benathe amanzi ayaneleyo ukuze bengaquleki lapho besemidlalweni yabo.

Kulesikhwama esithengiswayo emakhemesi silezinto zonke ezokuthi nxa umuntu engalimala uyazisebenzisa, izinto lezi ziyasiza kakhulu ngoba umuntu engalimala uyakwanisa ukuze eyefika esibhedlela engavuzanga igazi elinengi kakhulu.

Abantu abayenza ezemidlalo kumele ukuthi bengakangeni enkundleni beqale bazivoxavoxe ukwenzela ukuthi imizimba ingabi buhlungu. Njalo unganyela usenkundleni kuyabe kumele uziyelule.

Kuyo yonke imidlalo ekhona emhlabeni jikelele kumele ukuthi behambe bethwele first aid bhokisi lapho okuyabe kulamaphilisi, amajekiseni lamabhanditshi okuthi abantu bengalimala bekwanise ukumnceda.

Kulemitshina okungeniswa phakathi umuntu ahlolwe amalunga wonke awomzimba bekhangelisise kabanzi ukubane yiliphi ilunga lomzimba elingabe lilenkinga.

Kulemota zokuthi umuntu nxa esegula kakhulu ziyatshayelwa ngocingo zibuye zizothatha isigulane imota lezi zingamthatha umuntu zimhambisa esibhedlela kanye.

Eminye yemitshina yezibhedlela iyadula okumangalisayo ngenxa yezinto umtshina lo oyabe uziyenza uyabe ukwanisa ukukhangela zonke izitho zomzimba ngesikhathi esisodwa

Abadlala imidlalo yezandla leyebhola bavame ukulimala idolo ngoba bayakwanisa ukuthi beyeqa balimale ngakho kuyabe sokumele bayelatshwa

Abezemtholampilo bathi umuntu ngosuku kumele anathe amanzi amanengi, agcwale isisu ukuze angaphongubanjwa yimikhuhlane nje, emincanencane.

Ukuze umzimba ungaphangisi ukudinwa nxa usenza ezemidlalo kumele uziyelule ekuseni lalapho ungakaqalisi ukuyenza imincintiswano.

Isikhathi semncintiswano yemidlalo, inengi labantu bayalimala enyaweni ngoba bayabe bengela izicathulo ezibavikela ukuthini bengalimali.

Umfana lowu uyazivocavoca uyazelula uyazinabulula amathambo omzimba ukuze ehlale ehealth ngazozonke izikhathi. Uzelula eground.

Ukugijima elangeni kuyenza umuntu adinwe njalo awome, kuyabe sokumele anathe amanzi amanengi kakhulu, khona kuyinto enhle njalo kuyakhuthazwa kakhulu.

Ngezikhathi lezi esesiphila kuzo khathesi sokulula kakhulu ngoba abezempilakahle lezigulane sebesenelisa ukuxhumana kubomakhalekhukhwini njalo bechasisele izigulane ukuba zingayenzenjani.

Ezibhedlela sokulula kakhulu ukuthi odokotela labomongikazi babekwazi ngezigulane zabo ezikhona, ngoba ulwazi lonke balufaka kumakhale khukhwini lokhu kuyenza umsebenzi ube lula

Khathesi izinto sezilula kumadokotela ezibhedlela ngoba imininingwano yezigulani lokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo sokusetshenziswa imitshina.

Esibhedlela nxa bengakalaphi umuntu bayabuza ukubana kule mkhuhlane abake bamelaphela wona kuleso sibhedlela emuva na njalo bebe sebemelapha babhale umkhuhlane lo oyabe selawo ngaleso sikhathi.

Ulwazi lonke lwezigulane, labantu abasebenza khonapho esibhedlela, Luyagcinwa, kubomakhalakhukhwini, laba abakhulu Ukuze bengahlanganisi amabizo.

Imihlobo etshiyeneyo yemtshina esetshenziswa esibhendlela. Isebenzi izinto ezitshiyeneyo kakhulu lokukhangela imikhuhlane etshiyeneyo.

Ngokuphucuka kwezikhathi sukwanisa ukukhuluma labomongikazi ngomakhalekhukhwini bekulayezele ukubana uyenze njani lapho ugula.

Ezibhedlela ezinengi basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlola imikhuhlane enjenge nhliziyo imikhuhlane yamaphaphu laba abatshiselwa kakhulu.

Ezibhedlela bayakhangela izigulane bebanengi ukubana bonke bebekwazi ukubana isigulane lesi singabe sibulawa yini , omunye lomunye uyabe elombono wakhe

Umuthi wesintu uyaphilisa kakhulu njalo uyayelapha imikhuhlane etshiyeneyo , uyathola ukuthi isihlahla esisodwa siyabe siselapha izifo ezintathu kumbe ezine

Imithi yesintu eminengi ,ijwayele ukutholakala phakathi kweganga. Lapho ehanjwa iyegejwa khona kumbe kuyeganyulwa izihlahla kube sekusenziwa lowo muthi wesintu ofunakalayo.

Umuthi wesintu ubungcono bawo yikuthi awuthengwa. Uyahamba uyewudinga egangeni njalo ube usuzenzela. Awufanani lamaphilisi athengwa ngemali njalo kuyabe kumele uqale uyekudokotela abasekubhalela.

Eminye imithi yesintu nxa ungayisebenzisa ngendlela engayisiyo umuntu uyafa imithi leyi kumele isetshenziswe ngendlela eyiwo njalo ngendlela oyabe ufundiswe ngayo

Amahlamvu ezihlahla zeganga ngumuthi omkhulu kakhulu. Amahlamvu lawa enza amaphilisi lemithi enathwayo eyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Izihlahla zesintu yizo eziyenza amaphilisi esimanjemanje. Awesilungu. Bayagiga izihlahla zeganga. Bayenze ngawo amaphilisi.

Inwele ukuze zikhule zibe zinhle ziqine zibe mnyama zithi tshu zilamafutha ogcotshwayo lamanye asetshenziswa ukuthi zigezwe ,inwele lezi ziyaqina zibe zinhle okunye.

Ama oyili angama gcobo aqakatheke kakhulu esikhumbeni somuntu ngoba ayayenza isikhumba sibe butshelezi, lalabo abaphuma amangwambe emzimbeni ayaphangisa ukuphela

Uluju lungumuthi omkhulu kakhulu, luyelapha isifuba, njalo luyapheka itiye. Uluju luyadliwa lokuthi khonani umuntu nxa efuna ukudla omunye umuthi obabayo engalufaka kuyana.

Ungahlanganisa amafutha okuphekisa isitshebo, lamalemoni, lejinja. Ukuxhwathise konke. Umuthi lowu ngowesintu. Uyanceda kakhulu. Ukwelapha isifuba.

Umuthi esiwusebenzisa ukuxubha amanzinyo ukuthi abemhlophe athi nke! Uyenziwa ngemithi yesintu. Bayayithatha imithi le, bayihluze, bahlanganise. Besekuphuma umuthi okuthiwa yikholugethi.

Amajwabu abantu ayatshiyana amanye loba umuntu eqada ukungcoba amafutha uyabe epangukile. Ngakho sekulama oyili ukuthi umuntu agcobe ukuze isikhumba sakhe sibe butshelezi.

Uchago singalusebenzisa ekudleni loba ekuphekeni kungakho abanye bayakwanisa ukutsheba ngalo loba ukubhaka isimodo ngalo.

Lawa ngamafutha okugcoba umlomo ukuthi uhlale uthambile ngazozonke izkhathi ukuze ungabilamangwambi njalo amafutha lawa ayancedisa kakhulu imlomo ukuthi ingabimhlophe ingadabuki.

Inengi labantu sebesebenzisa amaluba esintu ukuvikela imikhuhlane eminengi nengi lokuthi izikhumba zabo zejwabu zihlambuluke zihlale zizinhle

Emakhaya kulesikhathi sokuthi izifuyo uyazithola zinonile, ngoba kuyabe kulamadlelo aluhlaza tshoko njalo izihlahla zihlumile, zimilile ziluhlaza.

Ijwabu lomuntu ukuthi lize libe butshelezi liphuze ukuguga njalo lingapanguki kumele ligcotshwe amafutha athambileyo ayi oil.

Lapha kugigwa izihlahlahlahla ezitshiyatshiyeneyo, kungakho izihlahla lezi zifakwa ekudleni esikudlayo ukuze sithole ukuphila.

Abantu basesintwini bakholelwa ekutheni lapho bengezwa kahle, befuthe. Ekufutheni lapha basebenzisa izihlahla zeganga, imithi.

Lapha ngibona amahlamvu eti. Amahlamvu lawa ayabe elungiswe ngezihlahla zesintu ukuze ancedise amasotsha omzimba alwise imikhuhlane.

Emakhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezifana lamaphilisi, amafutha okugcoba, ezokuthi amafutha enukelele lezokuluka.

Ukuze ube lejwabu elibutshelezi elifanana lelika nana kumele ugeze ngensipho njalo ugcobe ngamafutha ahambisana lejwabu lakho.

ukuhlanyela amaluba ekhaya kuqhakathekile kakhulu ngoba usungathatha lezozihlahla ifuthe ngazo noba ugeze ngazo

Endulo inengi labantu belixubha ngemitshekisane, kodwa khathesi sokungenile imithi yesilungu osokuthiwa ngama Colgate.

Izihlahla zemithi yesintu ezinye abantu bayazigebha egangeni bebuye bezozihlanyela ekhaya bebe bezithelela ukwenzela ukuthi bazisebenzise nxa sebefuna ukuyenza imithi.

Ipopo liyisithelo esimnandi kakhulu esihlanyelwayo emakhaya njalo izintanga zakhona kuthiwa ziyasiza abanye abantu bayazisebenzisa njengomuthi wesintu.

Ezinye izihlahla zesiNtu ziyatshebisa isitshwala. Abantu abangomama yibo abahamba egangeni bayekupha amahlamvu alezozihlahla bazepheka emakhaya.

Okunye okuyizihlahlakazana okunjengabo delele labolude sitsheba ngakho isitshwala kodwa kuyabe kuselapha emzimbeni khonaphana ngoba kuyizihlahla zesintu.

Izihlahla ezitholakala egangeni abayelapha ngazo. Ezibhedlela ezisemadolobheni yikuthi bayabe sebeyenze kwabangamaphilisi kodwa inyanga labosiyazi bayenza kube ngumuthi ikhamba ezinathwayo.

Imithi yesintu asiyo esiyinathayo kumbe endliwayo eminye iyabhenywa njengomuthi owelapha ikhanda, uyacholwa besebewubhema ukuze ikhanda lakhona liphole njalo imithi leyi ikhiwa ngabantu abayaziyo

Abantu sebeze belima izihlahla zeganga ukuze bakwanise ukuyenza amafutha lamaphilisi asetshenziswa ngabantu. Izihlahla lezi bazilimela ukuthi zibe zinengi ukuze kukwaniseke ukuyenza izinto eziyaneleyo.

Izihlahla ziyaganyulwa amaxolo, zigejwe lempade ukuze kuyenzwe imithi yesintu. Imithi le ivamise ukwelapha isisu, amadlala.

Kuyinto enhle ukucecisa phambili kwendlu ngamaluba. Amaluba lawa amanye asebenza ukuxotsha izinto ezinjengenyoka lezinanakazana zeganga ezinengi.

Izihlahla zesintu zifuna ubelolwazi lwazo ungakasigembi kumbe ungakathathi amahlamvu aso ngoba ezinye ziyabulala. Ezinye ziyabezisetshenziswa ezilondeni ezinye zinathwa.

Egangeni uyathola izihlahla ezilezithelo ezimnandi okumangalisayo. Izithelo lezi ziyabe zingezelela ama nutrients emzimbeni womuntu.

Izihlahla lezi zisegangeni zilamaluba alithanga njalo kulo tshani tshani obunengi nengi lemihlobo hlobo eminengi etshiyeneyo yezihlahla.

Osiyazi bayahamba egangeni beyegebha izihlahla. Babuye bazichaye elangeni zingawoma bebesebezigiga sebengkhona bezazisebenzisa.

Ezinye izihlahla zeganga ziyayenza abafutha okugcoba, ziyenze njalo lemithi lamaphilisi okunathwa ngabantu. Izihlahla lezi ziyabe zisetshenziswa ngemisobho yazo langamaxolo.

Lapha kuphakathi laphakathi kweganga, kulemihlobo yesihlahla esisodwa. Njalo isihlahla lesi silezigodogodo ezinengi kakhulu.

Ukhula lolu luluhlaza tshoko lusendaweni esegangeni njalo luyenza izinto zinto ezingathi ngamaluba.

Izihlahla zesintu ziqakathekile kakhulu ngoba ziyayenza amafutha okugcoba ziyenze isepa yokugeza njalo lesepa yokuwatsha lezi zihlahla ziyayenza lamaphilisi.

Izihlahla eziluhlaza ezithe tshoko zisendaweni esegangeni njalo ziyimihlobohlobo etshiyatshiyeneyo. Ezinye zakhona zilembaxa.